Kaasimiree tana darotoo lo'ees. Ayssi giikko A miyode irxxi ggiyo gishshawu ubba gallakka kaasimiriya mays. Ay mittatuppekka tana kaasimiree keehippe lo'ees. Mal"eesinne qa wozanankka irxxi giyo gishshataassi tana keehippe lo'ees.

Nu heeran ha giddon de'iyaa suchchaa kaalettiyaagee asa ubbaa shiishshidi hankko shuchchara gayittiyaasan de'iyaa ollaa kunttanaassi ollaa bolli zarphphiya wottees. ha asaassi de'iyaa issippetettaa be'iyoode ha issippetettay tana keehippe ufayssees.

Nuuga heeran uuttaa haashiyara alemito giyora de"awusu. A darotoo daafuriyo gishshawu tana a loytta azzanttawus. A ba naata dichchana gaada loyttada daafurawusu guuraa meeguwa awaa ubbaa ekkiyo gishshawu tana ibayi azzantteesinne iites.

Nu heeran de'iya asay issoy issuwara shiiqqi biidi shaafan de'iya soho ubban mittaa tokkiddodona, ha mittaa tokkiyogee daro maaddees. Hegaa gidiyo gishshawu tana keehippe ufayssiis, heerawu de'iya carkkoynne heerawu de'iya puulay gujjo gishshstaas.

So'oynne heeray ba qottan qottan dummatees. issisay iossisay xoqqiyagee issisay sagadiyasay de'ees. ha merettaa be'iyode tana darotoo allaxxisoosona. ayssi giiko xoosaa merettati malaaliyo gishataasa. hegaa gishawu tana he sohuwa be'iyode ufaysessinne malaales.

Docter Guche Gule yaagiyoo asi gita asa wolayitta sooddo yumburshiyan de"iyaa woxxi qaaxxaba ubbaa ba kushiyan oyiqqida eranchchanne mino asa. Ha asa ubbatookka ta sabbayissinne bonchchayiis. I goobanne mino asa.

Oydee daro go"aa immiyaba oydiya giigissiya asata be"iyode tana lo"es. Ha asati immiyo go"ayi dariini lo"es. Eti bantta oosuwa bantta gizziya ubbaa wurssidi asaa maaddiyabaa oottiyo gishshawu tana keehippe ufayssoosonanne lo"oosona.

Wolaytta sooddo yunbberstte giddon de'iya intterppiraayzze getettiya hootteeliya gelada kattaa kalada maas. Hegan miido kattay kushiyaara ma ma gees. Eti giggisiyo giggisoy eti kattiyo kattoy ayba lo"i ubbatokka ya ba ba gees.

Issi lo'iya sohuwan ta laggetuura baada uttada haasayiyode, kaa'iyode tana keehippe lo'ees. He Sohoy tana pashkki oottiyo gishshataassi ubbatoo he sohuwa baanawu koyays. Tana keehippe I lo'ees.

Wolaytta sooddon de'iya Hoteeletuppe issoy Driimi Hooteliyaa. Diriimi hooteliyaa baada ini galla berggeriya moogee tana aybba mal''i! abeetoo mal''ee gooppa! ma ma gees tana awudekka.

Wolayitta sooddo umbursttiyan guuraara de'iya uruuziya miyo galla tana ayiba iiti mulekka xiskkoy ayipiyan kummi agges yannekka zin"aagayisppe attin harabaa oottikke. Hegaa gidiyo gishaw tana uruuzee ayiba iiti haakko i.

Nu shuchchaa achchan de'iya konisse suchchaa giyo shuchchan de'iya asay daro lo"o oosuwa oottiya asa. He asati issoy issuwara shiiqqidi daro oosuwa oottoosona yaatiyo gishshawu eta issippetettay tana keehippe lo'eessinne ufayssees. Lo"o eti.

Nu shuchcha kaaletiyaa gadaway asay ba soo giyaappe ogiyaappe elellidi gelana malaadan zino shiiqido yaa'an hassays. Hage lo"o asaa payyatettaa naaganassi daro maaddiyaabanne asa akeekkisiyaaba gidiyo gishshatassi keekippe ta dossaas.

Kaamee biyo ogiya bollan n wolqqaama aafoy de'ikko danjjeriya giyogee wodhdhees. Hegaa asay be'iyo saatiyan sinttaara de'iya ogee aafoy kakay diyogaa akeekidi ba shemppuwa ashshana mala loyttidi maaddiyo gishshawu hagee tana keehippe lo'ees.

Beni wolaitta asay dumma dumma mittaa shiishshidi gattaa shiishid jagiira keetta keexxoosona. He jagiira keettay daro lo'iya keetta ayssi giikko asay an shemppannassi mehee an uttanaasi maaddiyobl gishshataasa.

Issi issi heeray ba heeraadaaninne ba qottaadan dummatees. Nu heeran ha"i ziqqa sohoy, xoqqa sohoy dees. Ha sohuwan dumma dumma mittati mokkanawu danddayosona. Qassi bantta hanotaadaaninne qottaadan asaa go'oosona.

Uncca mashshay unccaa qanxxanaassinne liiqissanaassi maaddiyaba. Shin issi galla taassi aayyiya unccaa qanxxaydda kushiya qanxxoosappe tana ha mashshay be'anawukka iitees. A be'iyode tana mentta mentta gees, Ufuufee!

Nu heeran Almaazo giyoora badalaa xiiliya daro asaasi shiishawusu. Yatada ba de'uwa aysada de'awusu. Yaatiyo gishassi he macaasiya darin gooba asa. Nu heeran leemisettiya asatuppe issino, akka minonne gooba ba oosuwa bonchiya zirxxa macca asa.

Nu heeran issi Aydiqqa giyogee caammaa bayzzeessinne daroba oottees hegaa gaasuwan daro asay ba gediyassi de'iya puulatettaa naagees yaattiyo gishshawu ha bitaniya oosoy tana keehippe lo'ees.

Issi nu heeran de'iyaa bitanee wolqqama goshshanchcha I ba oottido kattaa ayfeta wottanaassi ba kareeni loyttidi sohuwa giigissiis. He sohuwani kaattaa minjjeesinne giigisses. He sohuwani de'iyaa kaattay darotoo moorettenna. He asi gooba asa.

Issi yelaga na'ay ba huuphiya yaa baggaara ha baggaara cirettidi aybba iiti. bana giiggissay giidi muleera qotta xayyi uttiis. he na'aa be'iyoode tana coo iittees. ikka tana loytti iittees.

Issi yelelaga na'ay ba huuphphiyaan muleera zo'uwaa tiyidi bana lo'ayssi gi hemettiyaagaa be'iyode tana ayba iitii. Mule giigennabaa tiyid xalahe malatti hemetees. Bawu lo'ayssi gi haneeshin i tana be'iyoode ayba iitii.

Mangguwa giyo mittay daro go"aa immiya mitta. Ha mittay darotoo asay maanaassinne asay qa A giddo biidi utti allaxxanaassi maaddees. Qassi ba matan de'iya hara mittatakka qohenna gishshatawu tana manggoy darotoo lo"ees.

Issi nu heeran de'iya bitanee ba oosuwa oottiiddi asaassi immiyoban, bayzziyoban keehi uuzettees. He bitaniya be'iyode tana co iitees. Asaassi de'iya bonchchoy awu guutta gidiyo gishshaassi ba maaddo kanchchiya xeelliya asanne laafa asa.

Nu heeran issi po"a bitanee de'ees, ha bitane ubbatto shemppiis, qanxissdikka dafurenna meeti meeti kiyiagees yaatiyo gishshatassi a be'idi naati guuttay gitay miiccoosona. Yaatiyode tana I miichchees.

Wolaytta sooddo yunbburushe giddon shaaloome giyo sa'ay tana keehippe lo'ees. A giddon dumma dumma miyobati de'oosona. Qassikka dumma dumma naqaashaa demmanaassi wayfaykka go'ettanawu danddayees.

Ayfooniya giyo silkkee ha"i wodee ehiidoba. Ikka daro go"aa immees. Ha ayfoonee bari giddon daro naqaashaa oyqqidi daro go'aa immeesinne qassi misiliya/pootuwa denttanawu dariippe murutaa medhdhees.

Lagetuura issippe shiiqidi baarichisoo biidi pastaanne ataakkilttiya miyode iita mal'ees, lo'ees akka mal'etada giigissiyo gishawu daro say i keetta yes. akka goobanne xirxxanne mino asa.

Taani haachchi gaalla ta miiretuura wolayttan de'iyaa sohuwaa xeellanaasinne he sohuwaa allaxanaasi baana hegeekka qassi moochchena booraago gonggoluwaa. He gonggoluwaakko baanasi tana keehippe maamoyiidi de'ees.

Daamoti Gaale allanaan Aaba shuchchan koddo giyo heeray darotoo dumma dummabati doosona. He sohoy darin hombbiyo gishshatassi tana he heeri baanassi keehippe iittees. Eta heeran de'iyaa asaykka darippe metotidi diyo gishshawu he heeray tana iite...

Taani issi galla aayiya kiittini baada xiiliya shammada yaasi suyqee issuwappe he suyqqiyani baawa giyoobi aybikka baawa ubbabaykka de'ees. Tana hegaa gishshawu lo'ees. Ubbatookka asi koyidobaa binne yaappe demmi ekkidi woppu giyo gishawu.

Wodala ganjjeti daroo bantta oosuwaasi kooshshiyaa miishshata ekkidi dummasaa dummasaa biidi bantta ossuwaasi koshshiyaa naaqashshata shiishoosona. Eti bantta oossuwaa mino oottiyoo giishshatassi eta oosoy tana keehippe ufayssees. Darinkka lo"ees tana etikka keehin mino asata.

Nugaa heeran de'iyaa caariyaappe asay baagga sohuwa ekkidi giyaa zal"anaassi asawu immiis. He soohoy ha'i daro asaasi oosuwaa kesso giishshawu tana keehippe lo"ees. He sohuwaan zaal"idi asay ba de"uwaa laammeesinne ba naata diichchees.

Issi ammanuwa kaalettiya gadaway ammanuwa siraatay wuri simmin wurssettaan dendi eqqidi hachchi gallasawu haniyaba ubbawu maaran maaran yoottiis. Hagee darippe tana lo'ees. Ayssi giikko asay hanetiyabwu akeekidi baana mala maadiyo gishshawu

Wolaitta sodon de'iyaa hayle hoteelee daro oosanchchata koyidi he oosanchchatta eta oosuwaa maaran maaran giddon eta ootisanaassi oosuwa qonccissiyaa woraqattaa dumma dumma ogetun wotiis he wottidoogee daro lo'o.

Nu heeran Abbushsha giyo naa'assi motoriyo giyoora dawus. Hegee darotoo motoriya darotoo asaa caanees. lka asay daro meetottenna mala elleeliddi ba soo gakkanaw maaddiyoo gishshattassi keehippe A oosoynne ayyo de'iya miishshay tana lo"ees, ufayssees.

Nu woossa keetan de'iyaa naati issoy issuwaara shiiqqidi goodaa bonchchoosona. qassi goynnidikka yexxiidikka godaa loytti boncchiyoo giishshawu ha naatussi de'iyaa eeshshyanne eta kanddoy tana keehippe lo"ees. darotoo godaa eti bonchoosona yeettan.

Bashsee tana lo'es ayssi giikko tiya badalla aani shaayadda qoshshu ootta miyodde tana cookka lo'es, qa oyttaka aani kattiyode darippe lo'es bashee tana ay miishshatuppekka adhdhidi lo'esinne ufaysses, ayssi aani kattiyode tana coo lo'es.

Taassi michcha issinna diyara taappe kaaloshin a giigossiyobay ubbatookka lo'es. A kanttosay ubbatookka darippe lo'ees. baalaa wodiyassi ayibaassi kettaa heeraa loyittada giigissawusu.

Nu heeran de'iyaa asay ubbay issi galla shiiqqidi heeraa puullayidinne heeraa mooranawu danddayiyaa ubbaa shiishidi xuuggiidi doosona. Hagee tana keehippe lo"ees. Ayssi giikko hegaa gaasuwaan yiyaa harggiyaa ubbaa tqqiyoo giishataassi eta oosoy tana keehippe ufayssees.

Taani zinebaygni ta lagetura Yakoba hootteliyaa gelada ashuwaa qanxadda mooge tana aybba lo'i, tana keehippe upayssis simadakka baada ma ma giis lo'ees gooppa! ayyibba lo'i wolaytta gidon dees giyo sohottuppe issoy hegaa gidenaani aganna gaas.

Issi na'ay nu heeran de'iyaagee guuran guuran kiiyidi woxxees. coogi wooxxees i woxxiyoo woottay a bollaa pashikiseesinne minttees harggiyaappe teqqees. yaatiyoo giishshatassi ha na'aasi de'iyaa eshshaynne i ba payatettaa naagiyoogee haraa tamarissiyoo giishawu tana keehippe lo"esinne tana he na'aa

Giloobal biriji kollejee banttawu tamarisiyoo taamareta ekkanaasi dumma dumma sohuwaan bantta onatettaa qonccisiyaaba xaafidi kaaqqi woottidoosona. hegee lo"o etabaa akeekanassi maaddiyoo giishshatassi keehippe doosas.

Issi issi nabbabbiyo miishshati daro go'aa immiyaba malatoosonashin darottoo etti qohosona. Ayssi giikko a giddon de'iyaba ubba polana giidi yelettay haraba hanidi wogi baynnabaa haniyo gishshatassi tana iittees ubbatto coo nababana koshsheena gaada qoofays.

Asay maataa baacan buucces. Hegee wolqqaa mes. Yaatiyagaassi ha'i ambbaa heeratun dumma miishshay yiidaagee guyyeera sugin bawu sinttan diya maataa buucci buucci ekkes. Hegee asaa wolqqaa loyitti meenna gishshawu tana keehippe lo'es.

Lokkoma wodiya lokkomaa miyode tana iittees. Ayssi giikko naati guuttay gitay ubbay a minekka suquwa coo giidi phozzayees. Hegaa siyode tana iittees gooppa lokkomaa maanawukka dossike.

Muchoy tana darotto lo'ees, muchuwaa miyoo wodee tana ufaysess oysaay kumidoga cilicilidaga miyowode tanaa co'okkaa male'ees,a manawu tana kehippee uppaysiyo gishawu, uttaa darottoo kehippe naga'aysi muchchoy kehippe lo'oees taana.

Abeba giyogee daro naati aawu de'ees, hegeekka daro ba naata maaran mankkiyan dicces, ikka hara asassi leemisso gididi daro oosuwa oottees ba naata maara dichchiyo gishshatassi aso asay tana keehippe lo"oosona.

Tanaara issi lagge na'ay ta taamarishin timirttiyaa ogiyaan qanxxidi hara oosuwaa doommidi dumma dummabaa issuwaa issuwaara shiishidi bayzziidinne yaa haa laammiidi ha'i gita asa kiyii. Ha na'ay daro hara asaasi leemiso gidanawu danddayiyaa gooba na'aa.

Nu moottan de'iyaa asay ubbay issippe shiiqqidi nu shuuchchan de'iyaa xaafo keettaa diriiddi doosona. Hegee koshshiyaa ooso. Yaatiyoo giishshatassi ha deretettaa issipetettaynne eti kushsheti oottiyoo oosoy tana keehippe lo"eesinne ufayssees.

Hachchi galassan wolaytta dichchaynne awassa ambbay kaa'iddo kaasay tana lo'es, ayssi giiko wolaytta dichchay taana xoono gishshawu ufaysses, harantokka xooniyakko taana lo'es. Aybba lo'i siyanawukka be'anawkka ufayssiya kaassay hachchi kaa'ettis.

Ha'i wodiyan nu tophiyoo kalettiddi de'iyaa kikee mocconay dokter abby ahimedi tana kehippe lo'ees, aysi gikko a ossoy ubbaytto lo'ees,a eraykka ufaysesi, yatiyoo gishawu, tophiyan a malay haraykka kiyakko tana lo'ees.

nu heeran issi na'ay guuran guuran denddidi ispporttiya ootees, ha na'ay ispportiya ootoosappe a bolay ordiis, yaatiyo gishawu ha isporttiya oosoy tana keehippe lo'ees, taakka ootana gaada qopayshin atto gishawu keehippe azzanays.

Itoophphiyaa ha'i kaalettiidi diyaa balla"ana giyoo ciitay tana keehippe lo"ees. ayssi giikko arattabaa katamatu giddon otti oottidi katamaa puulaa gujji giishshawu ha ciittati ha oosoy tana keehippe ufaysseesinne lo"ees.

Issi bitanee asaa mittaa bonccuwaa caaddidi ushshees. He ushshiyoogee issi galla issi maccassiyoo woroosappe tana ha oosoy keehippe iiteessinne ikka itees. Daro iita oosuwaa oottidi dees. Hegee lo"o gidenna.

Taani hosppuntta kifiliyaa gakkanaashin tamariyoo wode tamariree issippe uttidi nababiyoogee keehippe lo"ees. Ayssi giikko hegaan nababada tankka hara naatikka keehippe go"ettiyoo giishshawu he eeshshay tana keehippe upayssees.